question fem poser wa koy ten refu ye xa fiyu empechement faga ke tax na i mbage ndaw kaga kaga ka xup waar o qole wo <laughs> o qolo muum <laughs> o qolo mumo we o la ando naye wax deg fa yala a fiya in njax lendal lool so a fiyam gaci we gaci fiya xam

mbina a leye yete gat na ga mbi financement fa lakas ka financement :far faga koy we fogit onga a canga ndef xa teɓanong ko leya ye Ayou ka maɓa yinn kay yam i nga a tig kil we groupe we nda saɗa timo ley sax kon nak pate tem say fu jul uma koy xeɗa roog feke te fadiid meme a fadiga nga xay fe xay sax in refa tim men sax um gid ma roog yam xam lala dene wax deg ke ne o gena a fadida nda fogim sax xana soɓaɓ meke yaam kam tayin tellement que jala tange maga sax to de njala sax jege probleme te giñam nda me refma wax deg a jaxala nda xam lool 3 Fpt den mborme u in Der a leye ine xan financer anuun yam kaga waga tumo ley xan i mbinase yam mbinase a fule in <noise> 3Fpt ten former u in DER a mbinase a in FEM itam ale xana mbinase a in kaga dal andum ten a jela nga kaga mom wax deg o neɓano mbor ge um teen anda tim ten dara xoy tam telephone koy bo credit fe mikam jika jik credit bo xij nda um xoy tanga o xu daaw ma dal ka ley ka xame i mbi e keke pour naxa nuun janvier nam Décembre

ino i mbadi ŋot naga pour empoissoné mi dal kege fop dal kam poser anim dal kam xalamata noi xoxes dal kam liɓata rek ke war na wago jeg nda deno koy o coxa nga in pod naana 24 millions dena coxka in a mbugo cung ta in wiin to tiya ga ref ka ando naye ka rabid kel ma jofa to ndigo xaya gara so ndax ka i mbuko ŋaƴa qol na in ngarid liɓ ke ndig ne a tarder maga daal jaxla ndaxam dal andim nda waag anga jeg sax wa ando naye ka ñaƴa fo mi bo maga bo me ando naye dal me tiye ref tu wax deg yaga ka jara naam mayu ka jara nam mayu de yam ande xay nangama jeg to jega fule saate fop a leya ye ka leya ka feluna ka naxa ba bug u ndax ka ret France ken taxu te leya ye financement yega som kaga bug ko leya <laughs> soɓa koy o jeg naqad waga nane fa in waga ka njala njof mbamir ka njeg materiel materiel den ga mot ka njalan wargal

jirogim fiyo gim dara kam sawar u nda me ref ma o leya tangame gari xay gari rek um jir xa i njal ka ye xa jal ka wagiro jang liɓ mbekin kam xaƴa sax a r anga sax mbines mi jegam espace jegama ngas nda jegim machine jegim courant fa tax na ke te leyonga xator ye poser a nona question fe <laughs> a re anga ka i njeg u courant a ngas a ref kam mbina a fel te ande espece ne i njale na

ɗika nder le

i pare anga liɓ kaga maka nga xaƴa xa i mbaga njik win Lul seseen leye in mboy mbiya fula pin ka in baya financement fe gara nda jegiro financement jegiro courant jegiro dara na xaro dam ka

manam 27 tonnes a coxong 20 tonnes ke 7 tonnes ke te ret fa den yag koy anda ye o jub refe no saate feke saate fe manquer a o jub wo koy refa nin <applause> rek topan <noise> Omar Gala kaga fi u <laughs>

kona o jeɓ kange koy ko ley ka ye xa a a cartouche kay a ngenoxa nga njaɓ kiro nda bo leyona ye i lam tangi wiin lakas we o laks war u ref mene temoin xaye ga o xidum waxtu a pesa areer fogame o tewo xu ref na ku te dam ina bo a pesa fad ka nanan yemb nen njapi a fesik nda o xido muum naga o kin na in rete na pees ko xaƴ ecole le ko fesik i mbese ka i ŋaƴapesale in yeɓ ga a o xene president fene ley ina ye te yaloxe wañu fog ina fo in te ley u ine i mbesa nga bo pare bo nga oleng na nuun fesse e o kino kin xam watin areer ci in ka te jawit na rien que pour te fiya in rek a moƴo dama pour i moƴo ndamir rek i mbaƴo ŋodir te motiver a in rek e xam ci a jara naxam xax um ciya nuuna areeri yona bo école a wet xa ɓiya xe yoqano gina in a ndeta école de anda ke i nana ta ga yaf goor we den yama ŋaƴ kak ke den a ndoqox pantalon a ndoqox chemise e ka mbiya formation to ande ret ke sen

maire a gar ama jaf leng de a garide ka waxtan id fa in i ley ne i pertre anga koy wo o formation feke reta nge sen na wo yo
a jika na in o pot café ko kilos sukur

xaƴa sax café ne xanga sax moƴu miñ fa in sokoy i muƴ ndofit na qox in de yaam kay ka i mbiyo gu pexey ku ref na de bo ɓaat na te fato kino kin a fi id cotiser nangam sarze mbaɗ yo o gaz ola mbaɗ yo o café mbaɗ yo sukur to cafe faga o yar ka te gelex gelex na kam laaw ke wo yaam xesa no ŋak ne wo bes sax tal kiro ma ñam tona so ñaƴ tik ma Sas escale a ref tide na gar Lul seseen a pes fesiro areer taliro a naq fojem bo 8 mois ke mot seq i ngotan meke koy mbi ik sortie Fatick na ana fa maga Ana i mbi ka ma sortie na Ana soɓ maga a jalo ino ra meke ndeta mbojeeen visiter sit faga mber tid jong pour nga kena de mbi tel

i moof bo leyele projet ne ka wara mbindel biyo Gie mbaaɗ yo a kayit nangam i inoxo ndabinley ne roog moƴu me i ndef na koy pour i ñaƴa ke mbarat na ñaƴ déja xalis fa i ñaƴ tuna sax i njegiran yam i ŋese i ŋirane te leya ine meke bo ŋolo ŋe a fiya xam dimla a nuun no ñofi a jega win wa ando naye xam xoyan na nuun ka wiin wa ga njambe <laughs> a njamb a a njamb a nga

o kino xe loq tonga a cono o ref na cono o kino xe gara difong wax deg o yalo xe mat ku te ley na o foxanin a courrier <laughs> ku te ley na o faxanin nda waxey na cono na cono o kina anta pexum kat <laughs> malheureusement koy ye i lofa wax deg i lep taan comme loptano koy a nanga ta feca o feca yasam xon fe ka i njeem bo ŋij de i njema bo kasdame in de nda ino mat wax deg refe maire refe jaraaf jege xa i ngeno xeer na jege de yaam ku i mbug ina mbi ke i leyo gu ye ku bug na roq kam saate fat jaraafa jeg fat maire a yeg i

ñaka jemo ɗomi nda ka i njem ŋoxiɗ koy i njema moom ka i ŋoxiɗ nda i njema comme i njema ŋoxiɗ koy e yasam nu ŋoxiɗ ke nena maire <laughs> maire mom fogame ka xoxiɗ i de to ke moƴ ina mbata in koy yete ley na ye president ka waro vister salon na France um leye Ayou nanga ley njoko rek feto la te tar i ngar yo ŋot financement

ndef Fatick moom no 8 heures ŋes <laughs> bo 4 heures o yera nga fofi sax ko jikin o daqo pas Fatick gatid mof cunga bo ñal neke mof na mof meke i ndef na mene pexey a faga <crosstalk> pexey ina mbaga de xaƴa koy comme mbino mad i ley ta xaƴa ina nga ngada xan da leya in allo <laughs>
xa koy i nga e Ong fa leng wax deg i ŋa e Ong fa leng koy yam anda ye tig bata fela a fiyan andin nda ke ando naye wax deg fa yala andino ka dimle el rek to o gara nga mbine ke

kaga xam fi in kaga xam fi in bo xay nda i mbi kaga ka i moof dal ndeta ta ka i moof del ndeta ta ga i moof de cunga rek xaƴa roga faxa xa mat i nani ran de i ndete maga koy sax ya i Der a ngoy na in maga daal i njambik a den pour financement fe i kaga dal i njambik a Der pour financement fe de mbisid tchirt <laughs> nda dal ka financer

i nda kaga itam kga fop koy aleya ken sax a jega we ley na ye wax deg ka i ndet u bo ngalat dal ndika refe <hesitation> Decembre 2022 fe tene muka tina nda i ndoka nga na fevrier ki <hesitation> 2023 wax deg moƴa foga ye fevrier feke xana mbinase financement fe xana rok moƴan mo foga paax koy i yam wax deg xaƴa pod nana Der mbis ke kina ley ne na i mbinase ong to mbinase i rang foginum

i

ka i mbiya mbuga tu de wax deg fa yala a in mboy cunga nda koy wax deg Pape Jean Pape Jean Ndiaye def fa Sidy feke promotionnaire a ndefu ka leyame Aissatou me ha te leyame saate fe ando naye maga Sidy genu um ref promotionnaire um ino kim pour naxa nuun sandinum sax me an a faxa in woy cunga rek

xa a leye in tig mat wax deg financement fe sax ina ñaƴa nana qox in ndeta ka i mbin un yaaga i ndet ndeta bata sut wid i ande nu njega financement waw wax deg maire leye in tig yate cox na in hectare ɗik ke moom leye intig
ino dal ye i mbi na ye i mbina formation fe bo pare